Bantwana asifundeni imisebenzi yezandla esiyifundiswa ngemakhaya lasezikolo ukuze siphile kuhle kusasa. Imisebenzi yezandla esingayifunda enjengokulima lokugcina izifuyo. Ukulima sesingalima ukudla silime njalo lamaflawuzi lawo ayaphilisa, ayenza njalo lamagceke abantu ebemahle.

Wu! Besivuka kule siphanga ukubana siyefika esikolo kusasemasinya isikhathi sesikolo singakatshayi. Kambe nxa uzaqansa wehle amaqaqa ungenumango uhaluzela uzama ukubana uyefika esikolo utitshala omkhulu engakavali igedi. Wu! Basincedile abelungu baletha inyawo ezilula!

Ma singahamba emayunivesithi bantwana asifundeni ukusebenzisa amagumbi esiwaphiwayo ezikolo lezi ngendlela efaneleyo singazi tshaphazi njalo sifundeni ukusebenzisa ama khompiyutha ngendlela efaneleyo singatshaphazi impilo zethu nxa sesingena ku inthanethi sesiyenza okungayisikho kodwa asi.

Bantwana asiqakathekiseni ukufunda. Singapheleli kubanga likaform 4 kuphela siqhubekele phambili sithole i”A” Level, siyenjalo lasemaUniversity. Yiyo esiyitholayo imfundo yangaphezulu ukuze siqhatsheke kalula sithole imisebenzi kakula.